Abantwana abancane kuyadingeka ukuthi bafundiswe ukubhala Kanye lokubala lokhu kuyabalungiselela nxa sebesiyaqala isigaba sokuqala ezifundweni zabo babekwazu ukubhala amabizo abo.

Abantu abafika lecebo lokwenza iNkulisa bafika lecebo elihle kakhulu. Abazali sebethola indlela yokutshiya abantwana eNkulisa nxa besiya emsebenzini bekwazi ukuthi abantwana baphephile njalo kulabantu abasebenza ukubanakekela laba bantwana.

Abezemfundo sebabona kulicebo elihle ukuthi zonke izifundo ezifundwayo aziqalele ebangeni laphansi eprimary lokhu kwenza kube lula lanxa sebekhuphuka sebesiya ebangeni eliphezulu bayabe sebelolwazi olugcweleyo ngalezozifundo njengezifundo ze computer

Abantwana besikolo basezingeni elingaphansi bayadlala. Bagqoke izigqoko zesikolo kodwa abanengi abala zicathulo ezifunekayo zesikolo. Babonakala begqoke izicathulo zokudlala.

Abafana lamankazana abafunda esikolweni sebanga eliphansi kukhanya bayahambahamba babhabhule izikhwama zabo zengwalo Bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka .Kukhanya yisikhathi sokuphumula .Sebephume phandle ukuthi labo bayophumula

kusesikolo sebanga laphansi e primary kubonakala abantu kukhona abakwenzayo kungani bafuna ukubeka amathuluzi okuhlabela bakhanya engathi ngabantu abafuna ukwenza i concert kulabo baba abamileyo ngale okubonisa ukuthi kungaba ngumphathisikolo lamanye amalunga esikolo

Abantwana abancane kukhanya ngabantwana abafunda esikolweni sebanga eliphansi phecelezi eprimary, bagqoke izigqoko zesikolo abanye bagaxe lezikhwama emuva kwabo okukhanya ukuthi ngabantwana abaya esikolo baphethe ingwalo ezikhwameni.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zabantwana abasezingeni elingaphansi zibe lendawo yokudlalela abantwana lezi ndawo futhi kuyadingeka ukuthi zibe ziphephile ukuze abantwana bavikeleke nxa bedlala.

Abafana lamantombazane abancane abagqoke izigqoko zabo, kodwa bakhanya kungabantwana abasafundayo, abebanga lesikolo saphansi iPrimary. Basegcekeni lesikolo kukhanya bayadlala ,yisikhathi sokuphumula.

Isikolo sebanga eliphansi, silesakhiwo esihle kakhulu. Esakhiwe kahle ngezitina ezibomvu. Besesiqunyiswa ngemzila engathi ilulaza. Kidwa amagceke esikolo, kawabukeki emahle. Amagceke angumhlabathi. Akukho lapho okusindwe khona. Abantwana badlala emhlabathini. Bahambe emakhaya sebengcolile.

Ngalezi insuku abantwana sebefundiswa izifundo zonke besesebangeni eliphansi. Amakompuyutha abantwana bebanga laphansi ephrayimari, sebewafundiswa ukuze bethi nxa bekhula besiyaphambili ngokufunda babe sebelolwazi lokusebenzisa amakomputha, kuyinto enhle lokhu.

Isakhiwo sesikolo sebanga eliphansi elephuremari ,indlu ibukeka kuyindlu okufundela khona abantwana bebanga eliphansi. Kungaba ngabebanga lokuqala kumbe abesibili. Kubonakala ngemfanekiso edwetshiweyo yananyathiselwa emdulwini ebonisa ukuthi ngabebanga eliphansi.

Abantwana bayakuthanda ukuthi nxa befika ekuseni bake baqale bedlale. Abakuthandi ukuthi bangene endlini yokufundela bahle baqale ukwenza imisebenzi ikakhulu nxa umbalisi engekho bayama phandle balindele ukuthi umbalisi aze afike obanguye obatshela ukuthi abangene endlini yokufundela .

Esikolweni sebanga lemfundo yaphansi, uhulumeni sowakubona kuyinto enhle ukuthi bonke abantwana bafunde kuleso sikolo. Kungaba ngumntwana okhubazekileyo, ongabe engezwa endlebeni kumbe engakhulumi, kodwa bakhona ababalisi asebefundisa abantwana abanjalo behlangene labanye abantwana ukuze bangabi lokucwasana.

Abafana ababili, abagaxe izikhwama zabo emuva. Abagqoke amayembe aluhlaza, okwesibhakabhaka. Ngabafana abancane, abafunda esikolweni sebanga eliphansi. Kukhanya sebephumile esikolo. Bahamba begonene. Betshengisa uthando.

Esikolo sebanga laphansi eprimary kukhona abantu abalixukanyana bangaba bahlanu omunye ugqoke lokulithanga phezulu omunye ugqoke okumhlophe. Babambene izandla kukhanya bayabongelelana kulezinhlahlanyana ezincane ngemuva lezinye ezinkulu.

Wonke umntwana ulelungelo lokufunda njalo kuqakathekile ukuthi laba abasezingeni elingaphansi bahambe esikolo bevikelekile kodwa kukhona abanye abaswelayo abantwana uthole sebengasela zigqoko ezifaneleyo ezokuhamba esikolweni .

Isikolo sebanga laphansi ephurayimari sakhiwe ngezitina ezibomvu silamafasitela leminyango ekhamisileyo asibukeki sihlanzekile lesi sikolo abantwana bayadlala kutsho yisikhathi sokuphumula ababalisi kungenzeka labo bayaphumula lapho abakhona

Abantwana bemfundo yebanga laphansi abahambahambayo esikolo, abanye kukhanya baya esikolo ukuthi bayofunda abanye bami phandle. Isikolo sakhiwe kahle kakhulu, sakhiwe ngezitina ezilombala obomvu kodwa igceke lakhona alibukeki lilihle.

Endlini yokufundela esikolweni sebanga eliphansi kulamatafula enziwe ngamapulanka aphinde njalo kube lamabhentshi abambene lamatafula kulomduli omnyama owokubhalela kukhanya kubhaliwe ngamabala amhlophe.

Izambuzi ziqakathekile ukuthi zihlale zakhiwe njalo zihlale zihlanzekile. Abantwana balakho ukuthi bathathelane imikhuhlane ngenxa yokusebenzisa izambuzi ezingahlanzekanga.

izikolo zayawavikela amalungelo abantwana abantwana bayakujabulela ukuthi nxa besesikolweni bayakuthola ukudla kungabi khona umntwana othi nxa besesikolweni bayakuthola ukudla kungabi lomntwana ofunda engadlanga even labaswelayo balakho ukuthi bathole ukudla

Abantwana besikolo sebanga eliphezulu bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omunye uphethe umbhobho wokuphakamisa ilizwi kukhanya kukhona abaxoxisana ngakho. Kungenzeka baphethe umdlalo wokuqophisana ngamazwi kuphikiswana.

Amadoda amane phambili kulogqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kube labanye ababili kube sokusiba lomunye othwebula izithombe. Emuva kwabo kulesakhiwo esakhiwe ngezitina ezincane.

Esikolweni semfundo yaphezulu abafundi abafundela imisebenzi yezandla laba bakhanya bengabafundi abaxhuma izimpompi zamanzi. Sebezihelisile phansi besenzela ukuthi babone ukuthi yiphi ehlangana layiphi. Bonke bagqoke ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Abafundi ababili owesilisa lowesifazana. Kathesi akusakhethi ukuthi lumsebenzi ungenziwa yisilisa kumbe yisifazana. Kulababalisi babo ababili owesilisa lowesifazana.

Abafundi bebanga laphezulu abenza izifundo zezandla zizabasiza kakhulu nxa sebethe baqeda esikolo ngoba bazozenzela eyabo imisebenzi abasoze badinge ukuqhatshwa.

abafana abafunda esikolo semfundo yaphezulu kukhanya bayadweba phansi sikhona isifundo abasenzayo esokudweba angazi ukuthi badwebani khanya kulomduli futhi omnyama lapha ababhalelwa khona ngumbalisi besebethatha konke oubhalwe ngumbalisi sebekwenza lapha besebenzisa izandla zabo

Siyababonga kakhulu abezemfundo yaphezulu abananzelela ukut akusibo bonke abantwana abakhaliphileyo abangancina sebengotitsha kumbe odokotela kulabanye abantwana abalamakhono okubangomakanika amakhona okoba ngomakanika amakhona okuba ngabalimi amakhono okuthunga kungakho babisa imsebenzi yezandla ezikolweni

Imisebenzi yezandla isingeyinye yezimfundiso yabantwana abasezingeni eliphezulu lokho kuqakathekile ukuthi babekwazi ukusebenzisa izandla zabo ukuze bakwanise ukuziphilisa ngakusasa.

izindlela zokufundisa abantwana kulezinsuku sezaguquka ababalisi sebesebenzisa umabona kude ukuze bafundise abantwana lokhu kubenza bafunde kancono kulakudala

abantu bebanga laphezulu abacezeza e secondary basendlini yokufudela kubonakala ngomduli omnyama wokubhalela abanye abafundi baphakamise izandla okutshengisela ukuthi kukhona umbalisi abafunde khona asefuna baphendule

Abantwana abasezingeni elingaphezulu esikolo bafunda kangcono nxa befundiswa ngezinto abazibonayo njalo ngezinto abazifundiswayo ngababalisi babo kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ngezinto abazibonayo.

Amankazana abasafunda esikolweni, bafundela ukwelukana ikhanda. Bonke bababonakala bejabulile, ukuthi bayakuthakazelela lesisifundo, ngoba kuzobasiza ukuthi bafunde imisebenzi yezandla, bayithathele phezulu ibaphilise ekusaseni labo.

Abantwana basegumbini lokufunda, lapho abafunda khona ukwenza imisebenzi yezandla. Izikolo sezifundisa abantwana ukuthi basebenze ngezandla zabo. Lokhu kuyabaphilisa lakusasa.

Amabhasi amhlophe akhanya abhaliwe ukuthi aya ngaphi. Phambi kwawo kulabantu abakhanya bemile abanye bagqoke izikipa eziluhlaza abanye bagqoke ezilithanga, abanye bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka, kulamathiranki kukhanya izikolo ziyavalwa.

Isikolo sebanga laphezulu eSecondary kulegedi, isango elimhlophe phansi kusindiwe ngezitina akubonakali mhlabathi phakathi kubonakala izihlahla zama banana okutshengisela ukuthi kulengadi yezithelo.

Kusendlini yokufundela, kubonakala ngomduli omnyama owokubhalela. Kukhona izinto ezibhaliweyo ngombala omhlophe kuphinde kumbe lesigombolozi laso esibhaliweyo saphinda saqunywaqunywa phakathi. Kukhanya kulombalisi omileyo okhanya ngengalo ogqoke iyembe eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Le yimibheda elala abantwana besikolo, abasezingeni elingaphezulu. Abafunda behlala esikolweni. Kuqakathekile ukuthi abantwana bahlale lapha okuhlanzekileyo, njalo lokuvikelekileyo khona.

Esikolo sebanga laphezulu, phecelezi, esecondary. Kulabantwana phandle, abagqoke amayembe amhlophe . Kuphinde njalo kubelophawu lwesizwe oluphaphayo . Olulembala emithathu. Oluhlaza okwesibhakabhaka, olithanga, kuphinde kube loluhlaza okotshani.

Namhla abasebenza ngoko mthetho bakubone kufanele ukuthi bayongena ezikolweni ngoba kunengi osokusenzakala ezikolweni. Abafana laba abafunda ibanga laphezulu sebethwala izidakaminzwa bangene lazo esikolweni bathwale izikhali eziyingozi abagcina futhi balimazana ngazo.

Uhulumende kanye laba phakathi bezemfundo kuqakathekile njalo kuyadingeka ukuthi bakhele abantwana izikolo lapho abazakwazi ukufunda khona bevikelekile ngazozonke izikhathi lanxa kunetha izulu.

Ugwalo olusetshenziswa ngabantwana besikolo abemfundo yaphezulu phecelezi eSecondary. Lugwalo abalusebenzisa nxa besenza izifundo zescience. Ugwalo lolu lulombala oluhlaza okwesibhakabhaka luphinde njalo lube lemfanekiso yezihlahla kanye lamanzi.

Kulabantu abemi esangweni lesikolo ,kungenzeka ngabantwana beskolo .Sebephuzile, bafice igedi selivaliwe sebelindele ukuthi abuye umphathiskolo .Azobavulela Aphinde njalo ayobaphanitsha ngoba akuvunyelwa ukuthi abantwana baphuze eskolo.

Leli libhilidi labantwana besikolo abase ezingeni elingaphezulu indawo ezinengi ezisemakhaya zilohlupho lokuthi abatholi izakhiwo ezinengi ezifaneleyo ukuthi bafundele, uthole abantwana sebefundela ezihlahleni.

Kusesikolo sebanga laphezulu phecelezi esekhondali , abantwana besikolo bakhanya bagqoke kuhle kakhulu amabhulugwa, iziketi, alombala oyisibhakabhaka bagqoko amayembe amhlophe phambi kwabo kumi ababalisi babo

Izikolo ezinengi zebanga laphezulu zinhle zakhiwe kahle kakhulu, laphansi zasindwa ngeke ulubone uthuli, emaceleni kuba lezihlahla ezinhle ezinakekelwayo lotshani bakhona buyabe bunakekelwa buthelelwa kwenza indawo ibenhle.

Abafundi abagqoke amayembe amhlophe bahleli phezulu kwe bench kukhanya basendlini yokufundela izifundo zecomputers phezulu kwetafula kulamacomputer asetshensiswa yilabo bantwana

Esikolo sebanga laphezulu phecelezi esecondary kulezakhiwo lezi zakhiwo zakhiwe ngezitina ezibomvu ezincani zaqunyiswa ngebhanti elimhlophe zaphinda zafulelwa ngamazenge abomvu kelezihlahla eceleni ngoba izihlahla kumele zibe khona kuyo yonke indawo

isikolo semfundo yaphezulu i secondary sikhanya sakhiwe kahle kakhulu lesi sikolo sakhiwe ngezitina ezincane saba lama fasitela amanengi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka laphansi lapho okuhamba khona abantwana sisindiwe ngesamende

Amantombazane amabili akhanya esekhulile bakhanya baya esikolweni bahamba endleleni yokuhamba ngenyawo eceleni kwabo kulomgwaqo kukhanya ngabantwana abafunda ibanga lemfundo yaphezulu phecelezi e secondary.

Kusesikolo semfundo yaphezulu kubonakala ngomduli omnyama endlini yokufundela kulo umduli kubhalwe uhlelo abalulandelayo kusukela ngoMvulo kuze kuyefika ngolweSihlanu abakubiza ngokuthi yitimetable.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu sebabona kulicebo elihle ukuthi bazithengele imota abazahamba ngayo kungabe baya ezitolo besiyadinga izinto ezidingakala esikolweni kumbe besiya ezikolweni besiyadlala ezemidlalo Bayazithwalela abantwababo ngalezo mota

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, leli bhakane lilophawu lwendawo phinde futhi njalo kube lamabala abhaliweyo abonisa ukuthi banceda kakhulu kumbe basiza abantwana abangamantombazana ukuthi labo baphumelele empilweni.

ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama laphindwa labhalwa ngamabala amhlophe ibhakane kubhalwe ibzo lesikolo kwaphinda kwabhalwa lesiqhubulo sesikolo kukhanya kusesikolweni

Isikolo semfundo ephezulu phecelezi esecondary. Yindlu lapho okuhlala khona ingwalo esiyibiza sithi yisiphala sengwalo kumbe ilibrary ngesilungu. Abafundi bavunyelwe ukungena bazothatha iyincwadi ezilapha kumbe ingwalo ezilapha bayofunda emakhaya.

Izikolo zonke ziba lendawo lapho okuhlala khona ababalisi. Ubona ngamabhuku abayabe belawo phezu kwamafula, kuyabe kungamabhuku abantwana besikolo belungiselela ukuwamaka kumbe kwesinye isikhathi kungamabhuku ababalisi ababhala khona izinto zabo zokufundisa.

Igceke elitholakala elokitshini phecelezi eyunivesithi. Liyanakekelwa kuhle kakhulu lilamaluba amahle aluhlaza liphinde libe lamaluba amahle abomvana. Kulotshani obukhanya bunakekelwa lezihlahla lazo ezikhanya zinakekelwa.

Lasekolotshini laphezulu, eUniversity, babakhona abafundi abangenzi kahle ezifundweni zabo. Izikhulu zekolitshi zihlale phansi ukuthi baxoxisane ngalol' udaba, bebone ukuthi bangabasiza kanjani laba abafundi ukuze labo baphumelele njengabanye abantwana.

Esikolo semfundo yaphezulu ekolitshini eUniversity. Bajwayele ukubalemduli eluhlaza okuyilapho ababhalela khona baphinde futhi babelamabhakani aluhlaza ayabe esemdulwini phandle, kungaba phandle phambi kwehofisi kumbe phandle emdulwini yezindlu zokufundela lapho abafaka khona amaphepha akhuluma labafundi babo.

Isakhiwo semfundo yaphezulu ekolitshini i yunivesithi sakhiwe kuhle kakhulu sipendiwe ngombala olulaza saphinda futhi njalo sasindwa phansi. Ma uhamba khona awunyatheli emhlabathini unyathela esamendeni okusindwe ngaso.

Isakhiwo semfundo yaphezulu phecelezi iyunivesithi. Kukhanya kukhona okwenzakalayo phakathi kwaleli kholitshi kulabantu phambili bakhanya bayahlabela. Abanye kade behlezi sebeze basukuma labo besukunyiswa yibunandi bengoma ehlatshelwa yilaba abaphambili.

Le libhilidi lapho okufunda khona abantwana abasezingeni elingaphezulu. Kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde baze bafinyelele kulelizinga, ngoba kuyabenza bathole imisebenzi emihle nxa beqedile esikolo.

Isikolo senfundo elebanga eliphezulu e university umduli omhlophe emdulwini omhlophe kukhona imibhalo ebhaliweyo echaza ingabe kuchaza ukuthi kwenzakalani lapha eskolo kufundwani kumbe kungabe kuchaza imbali yabanue abantu abakebafundisa kusona lesi iskolo

Abafundi abafunda emacollege phecelezi ema university ngabafundi asebekhulile asebezenzela izifundo zabo iskhathi eside bebodwa kwesinye isikhathi basizwa yindawo okuhlakhona amabhuku isiphala sengwalo phecelezi ilibrary lapho abahamba besiyadinga amabhuku akhuluma ngezifundo bebale bathole ulwazi kulawo mabhuku

Emakolitshini eyunivesithi indawo zakhona zinhle kakhulu zihlanzekile ungakhangela umduli yakhona mihke eyezakhiwo izihlahla zakhona zinhle utshani bakhona lamaluba akhona konke nje kuhle futhi kuhlanzekile kuyabonakala ukuthi ngokwabantu asebekhulile abathanda ukuhlanzeka

Indlu yokufundela abafundi bemfundo yaphezulu ekolitshini phecelezi eyunivesithi kulezitulo ezimnyama ezibuntofontofo kube lamatafula amnyama aphinde abe ngamakhabothi phezukwamayafula lawo kukhona omabona kude kuphinde kubekhona lama khompiyutha abawasebenzisa nxa befunda.

Leyindlu okufundela khona abantwana abezingeni langaphezulu bafunda eZempilakahle lokugcinakala kahle kwezigulane lokho kuqakathekile ngoba kuyabanceda ukuthi nxa bengathola umsebenzi bebekeazi ukusebenza kahle lezigulane

Isakhiwo esihle kakhulu esikhanya kuyisakhiwo sezinga lemfundo yaphezulu eyunivesithi. Kulabantu abahamba hambayo abane eceleni kulotshani obuhle obuhlanyeliweyo okukhanya buyanakekelwa.

leyi yindlu yabafundi abase zingeni elingaphezulu le univesithi kulapho abafundi abafunda izifundiso zabo ezihlukeneyo njalo kulapho ababhalela khona imihlomelo yabo ukuthi bathole ukuthi bapase

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu eYunivesithi bahleli endlini yokufundela phambi kwabo kulamacomputer kukhanya bafunda ngezinto zamacomputer phecelezi ithekhinoloji.

Isakhiwo esihle esipendwe kahle ngependa emhlophe. Phambi kwesakhiwo kulotshani obuhle obuluhlaza obukhanya buyanakekelwa. Kuphinde futhi kube lezihlahla ezinhle. Kulesinye esiqunywaqunywa kuhle sibe yisihlahla esibukeka kakhulu. Kube lezinye ezinkulu ezinde ezomthunzi.